Uuna aanafaalama yopashinanena ya likola iilikolomwa yawo yomomapya, ohaya opaleke iilikolomwa yawo nomeya, shono hashi kwashilipaleke kutya manga iilikolomwa yawo inaayi ya mositola oya yela, yi vule okuliwa kaantu kaayi gandje omikithi.

Okamenye ka thikama meyana lyiinamwenyo nokeli ka thikama pendhindhiliko ndyoka tali gandja omalombwelo kaatalelipo ayehe mboka taya ki iyadha taya talele po meyana moka, opo ya kale ye li miiyenditho yawo no inaya pumbwa okukakeka ehala.

Mpaka ota pu monika aanafalama yathanekelwa pehala lyawo, lyofalama nenge ehala lyawo ndoka hayalongele yaawo yayoolokathana .

Aanafalama ohaya tala uunene woohi ndhoka ya kuna muundama wawo womeya. Oohi ndhika odhi li hadhi kunwa muundama womeya, opo ku vulwe okulongekidhwa iikulya ya gwana niiyelelwa ya gwana.

Omunino gomeya ngono tagu gandja omeya kuumeno uushona nguno oguli ngaa nee omukaloomwaanawa okuyekela iimeno, oshoka oguli hagu eta omeya opo kaaga kale gahepa noha longithwa nawa.

Mefano muka otamu monika okashina kokoonyala koku helela nenge koku longa. Hono keli haka kwathele molwashoka ihaka vulitha omuntu shi vulithe una omuntu a kwata etemo nenge ta longo koonyala dhe yemwene mwene.

Embakumbaku olili limwe lomomashina omanene ngoka haga longithwa oku longekidha evi opo likale lilongekidhilwa okukunwa noku kala wo lilongekidhila ethimbo lyoondima ano ethimbo lyokulonga iilongolomwa yomomapya.

Mongashingeyi uuyuni owahuma komeho naanafaalama ihaya longitha we oonyala okuteta oomwidhi moofalama dhawo ihe ohaya longitha omashina omanene gokuteta oomwidhi moofalama dahwo ngoa taga kwashilipaleke eyo komeho miilonga yomofaalama dhawo.

Omulumentu ta kutha oohi mokandama moka a li e dhi kuna ta longitha onete. Ongaashi iimeno niinamwenyo aanafalama yamwe ohaya kunu oohi dhawo muundama ya vule okumona iipalutha.

Oshikondo shuunamapya oshe e ta po omikalo dhoku kokeka iimeno oyindji tayi longitha ehala eshona, mono ekoko lyiimaliwa hali kwashilipalekwa kuuyelele woolamba dholusheno oshowo ngaa nee keete mo lyomeya ngono haga endele mominino ominshona.

Namibia oshilongo shimwe shoka shina omahala ogendji ga kukuta ngono taga adhika moondundu, mono kaa muna nanaa lela uulithilo nanande omathimbo gamwe ohamu vulu ngaa nee oku adhika iimuna mbyono yili limo lela hayi longo nuudhigu oku konga uunapelo nuulithilo.

Omunafalama okuli uvite uutsa nuunambano omolwa eteyo lye eewanawa eewanawa lyoohi dhe dho ali akuna muundama we womeya. Omunafalama nguka otu ulike a nyanyukwa nomoshipala ye okwa humbata ohi ye uvite uugumbo.

Omunafalama ota opaleke noku kwashilipaleka kutya okandama moka muli mwa kunwa oohi oka yela shono tashi kwashilipaleka uundjolowele woohi dhoka dhili mokandama dhivule oku kala inadhi kwatwa komukithi dhodhi vule oku kala tadhi makelwa kakwashigwana.

Oshitopolwa shuunamapya nuuniimuna oshili tashi ende tashi humu komeho mono yeli yatameka okulongitha omambakumbaku taga nana omashina gokupulula, omashina gokunana oshowo omashina gokulonga mepya ngono geli po gapingena po iilongwa mbyono yali hayilongwa noonyala kaantu.

Aluhe aanafalama ohaya kwashilipaleke kutya oongombe dhoka hadhi gandja omahini odha pewa iikulya ya gwana, dho odha kalekwa pomahala ga yela, dho odhili monkalo ombwanawa.

Namibia oshilongo sha yambekwa moka shi na oondundu noshowo omiti niimeno ya yoolokathana pomahala ga yoolokathana. Opu na mpoka hapu monika omamanya ngono ge li pamwe niimeno mbyono hayi gandja iikulya kiinamwenyo yomomakuti.

Mefano muka otamu monika iimeno yili yamena momamanya. Nomuntu ota vulu oku kala ti ipula kutya ohayi vulu oku kala ya ziza ngiini? Ihe omolwa uushitwe waKalunga. Iimeno mbika ohayi vulu oku kala yaziza momukokomoko gomvula ayihe.